Ampahany ambany amin ny hazo lehibe iray : ny vatan-kazo dia matevina sy marokoroko ary ny rantsany dia mihitatra miakatra. Maniry eny amin'ny sampany ny ravina maitso mavana. Toa antitra be ilay hazo sady manaitra. Ambadik' izany dia misy trano sy tariby "electrique". Ny sary dia manone ny fahatsapàna ny natiora amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe.

Fanday iray mibaribary mainty, mavo ary fotsy eo amin'ny ravina maintso. Mampitandria ny mpiremby fa misy poizina ny lokony. Hiova ho lolo mpanjaka tsara tarehy io fanday io.

Fanenitra maitso mavo mipetraka eo amin'ny zava-maniry maitso ; tazana avy eo ambony fa mivelatra ny elany ary hita mazava tsara ny tsipika mavo sy mainty. Ny zava-maniry hipetrahany kosa dia misy ravina maitso sy tsimoka.

Ny rojo dia vita amin'ny tadin-damba matevina maromaro misy loko samihafa : mavo, mena ary manga ; ny endriky ny lamba dia "géometrique" sy miloko. Ny rojo dia atao matevina ary mahazo aina ny olona manao azy.